Ame aɖewo le teƒe aɖe. Ɖeka do awu abɔdidi yibɔ eye wo le nane ɖe asi. Ebla ta hã. Ɖevi aɖe kple nyɔnu aɖe hã tɔ ɖe fi ma. Ɖevia le nu kom eye nyɔnua hã le nu kom.

Zikpui aɖewo le afi sia. Zikpuiwo ƒe amadede nye ashs. Kplɔ aɖe le titina na zikpuiawo. Nanewo le kplɔ la dzi eye ɖewo hã le kplɔa te.

Ame aɖewo le kɔtu me le bɔlu ƒom. Ame bubuwo le kɔtua xa le wo kpɔm. Ɖewo nɔ anyi ke ɖeka tsi tsitre. Ame yiwo ke nɔ bɔl la ƒom ƒe dziwui nye amadede ʋi ke woƒe atakpuiwo nye amadede yibɔ.

Ɖevi aɖe mlɔ anyi ɖe teƒe aɖe. Fefewɔnuwo le egbɔ za. Ɖewo nye ɔuwo, ɖewo nye xɔ. Ɖevia nye yevuvi. Edo awu gbemumu ɖe ete eye wogado dzaketi ɖe edzi.

Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe antrɔe aɖe dzi, ɖeviawo katã nye ŋutsuviwo, womeve ƒe awu ƒe amadede nye green, ɖeka do nika yellow, gbeɖuɖɔ aɖewo le woƒe ŋku me

Ame aɖewo dze klo ɖe seƒoƒo aɖewo gbɔ le seƒoƒobɔ me, nyɔnu ɖeka kple ɖevi woame etɔ̃. Nyɔnua do asiwui green ɖevi nyɔnuvitɔa ƒe awu ƒe amadede nye moeve.

Ameha tsotso gbogbo aɖe le mɔskixɔ kɔkɔ aɖe gbɔ ɖewo le kpɔtɔtɔa me eye ɖewo le kpɔtɔtɔa godo, wole tsitre nu. Ŋu aɖewo hã le teƒea. Ɖewo ɖiɔ awusatɔwo ƒe kuku ɖe ta.

lã aɖewo le gbe me dzatawo gbemenyiwo gbemenyia yibɔtɔ ɖeka mlɔ anyi eye elãviaɖewo de edzí eɖewo le dudzí

Ame etɔ̃ aɖewo le seƒoƒo bɔ aɖe me. Wo bɔbɔ ɖe seƒoƒoawo dzi. Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka. Nyɔnu eveawo ƒe dziwui ƒe amadedewo nye grin. Nyɔnua ɖeka do but.

Dzo bi teƒe aɖe, xɔwo fĩa, ʋuwo hã fĩa. Dzidzɔ gale dodom ko efia be dzo la mekpɔ tsi vɔ haɖe o.

Masini lolo aɖewo le teƒe aɖe. Amewo le tsitre ɖe masinia ɖewo dzi eye ɖewo le tsitre ɖe anyigba. Amea ɖewo le kawo ɖe asi eye ɖewo le masinia ƒe akpa ɖewo ɖe asi. Amea ɖewo ɖɔ kuku yelo ɖewo ɖɔ kuku ʋi.

Ame geɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ aɖe me. nuŋlɔkpe yibɔ aɖe le woƒe megbe. Amea ɖeka ɖɔ kuku eye wodo awu dzi hetɔ ɖe xɔa mɔnu.

Ŋutsu aɖewo le blɔk ɖom. Wo katã wodo awu abɔlegbe eye woƒe awua ƒe amadede nye blɔ. Ɖeka ƒe kuku le dzie ke ɖeka tɔ nye aŋtsiɖiɖi. Ɖeka do asiwui ɖe asi.

Ame aɖewo zɔ yina ɖe teƒe aɖe, wodo awu yibɔwo woƒe awuawo nye awu abɔ legbewo alo nye jacketwo, Ŋutsu aɖe hã do trɔza yi ke ƒe amadede nye orange eye wòle nu kplɔm.

Nyɔnuviaɖe nɔ anyi ɖe zikpiaɖe dzi le teƒeaɖe laptop le ekplɔ aɖe dzi le eƒe akɔme atukpaɖe ha le kplɔa dzi nyɔnuvia do awu yibɔ

Ame aɖewo le xɔ aɖe me. Ŋutsuwo kple nyɔnu. Ŋutsua ɖeka nɔ anyi ke etɔ̃ malea le tsitrenu. Kplɔ aɖe le xɔa me eye glasiwo le kplɔa dzi. Kɔmpita hã le kabɔd dzi le nyɔnua ŋkume.

Nanewo kaka ɖe teƒe aɖe basabasa. Ati kakewo kple lolotɔwo, nelwo, ekawo kple nu bubuwo le teƒea nyamanyama.

Ame aɖewo tɔ ɖe xɔ ga aɖe ƒe ŋku me, nyɔnu tsitsi eve kple ɖevi etɔ̃, ɖevia meve do awu ʋi ke ɖeka do awu blue, wotɔ ɖe eŋu yi ke ƒe amadede nye gbemumu la ƒe ŋgɔ vie

Ɖevi aɖewo le zɔzɔm. wodro agbawo ɖe ta. Wo katã wota avɔ ɖe dzime eye wodo dzonuwo ɖe kɔme. Ɖewo ƒe avɔ nye gbemumu eye ɖewo tɔ aŋtsiɖiɖi le eme.

Ŋutsu eve aɖewo le teƒe aɖe, gakpowo sɔgbɔ fuu, kawo le gakpoawo ŋu. Ŋutsuawo do ovarɔl, woɖɔ kuku ʋɛ̃ ɖe ta.

Ŋutsu aɖewo le teƒe aɖe. Woameve lé gakpo aɖe ɖe asi. Wo katã wodo asiwui. Wo katã woɖɔi kuku ʋii. Wo katã wodo overall. Ɖeka le tsitre ɖe eyiwo lé gakpo gbɔ le wokpɔm

Ame aɖewo le teƒe aɖe. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Tsikunu vovovowo le wo gbɔ abe, tɔkpowo, ɖɔbagbawo kple sivagbawo. Nyɔnua ɖeka ta avɔ ɖe dzime eye wo le tsikunu sue ɖeka ɖe asi.

Ɖevi aɖwo le ƒƒgba aɖe ɖe asi nuɖuɖu vi aɖe le agba la me. Ɖeviawo nye nyɔnuviwo, ɖeka bla ta, ɖeka ɖɔ kuku yibɔ, ɖeka ƒe awu ƒe amadede nye blu.

Ame aɖewo le teƒe aɖe. Nyɔnu eve le sɔ aɖe dzi. Ŋutsu ɖeka le sɔ la ƒe ŋgɔ eye nyɔnua ɖeka le sɔa ƒe megbe. Ame yi ke le sɔa ƒe megbe ƒe awu nye blu

Amehatsotsoaɖewo le zɔzɔm yina ɖe teƒeaɖe ŋutsuwo nyɔnuwo kple ɖeviwo katã le eme wódo agbawo ɖewo kpla wóƒe bagiawo ɖe dzime ɖewo le wótɔwo ɖe asi

Ame agbɔsɔsɔ aɖe le tsitre ɖe teƒe aɖe. Ŋutsu ɖeka le wo ŋgɔ eye wolé nuƒomɔ ɖe nu. Wonye yevuwo. Nyɔnu ɖeka le eƒe axadzi eye woɖɔ kuku amadede griŋ.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe nugo aɖe dzi le teƒe aɖe. bentsi le eƒe ŋkume. Nu vovovowo le bentsia dzi abe kaƒomɔ kple nu bubuwo. Sola panel ɖe le eƒe axa dzi.

Nyɔnuvi aɖe le xɔ aɖe me, ele tsitre ɖe kabɔd aɖe gbɔ, agba aɖewo le kabɔdia dzi, gatsi aɖewo tsi ɖe yame le exɔa me. Nyɔnuvia ƒe awu ƒe amadede le grin. Nyɔnuvia nye yevu.

Ŋutsu aɖewo le xɔ aɖe tame. Sola panel le wo gbɔ. Ɖewo le tsitre ɖe sola panel la dzi ke ɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe sola panel la dzi. Ɖewo ɖɔ kuku ke ɖewo meɖɔ kuku o. Ɖeka bɔbɔnɔ ɖe xɔatame hedo asi ɖe sola panel la gbɔ.

Ame aɖewo le xɔ aɖe me. Masini gã aɖe le wo gbɔ. Antrɔe hã le wo gbɔ. Kawo le anyigba le xɔ ame. Wodo awu abɔlegbewo. Ɖewo ɖɔ kuku ke ɖewo meɖɔ kuku o.

Ame aɖewo le tsitre ɖe sola paneli aɖe gbɔ wolé asi eye wodo asiawo ɖe ya me. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa le eme, ɖewo ƒe awu le piŋki ɖewo le blu.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe agblemenuku aɖewo gbɔ, abeble, peya, kutu, tomantos, carrot kple bubuawo. Nua ɖewo le rubber basket wo me, nyɔnua do awu blu.

Ŋutsu kple nyɔnuwo le kuteƒe, ɖewo le tsitre nu ke ɖewo bubɔnɔ anyi. Wo do awu yibɔwo, amekukuɖaka le wo ŋgɔ. Ŋutsua ɖeka dze klo ɖe nyɔnua ɖeka ƒe akɔme eye wo na asii.

Ame aɖewo le teƒe aɖe le nane wɔm, ŋutsua ɖeka nɔ anyi ɖe xuiltseya me. Ɖeka le tsitre ɖe emegbe, nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka bɔbɔ ɖe wo gbɔ. Ame yike le tsitre do awu yibɔ.

Ame aɖewo le masini aɖe gbɔ. Wonye ŋutsuwo yevuwo kple ameyibɔwo. Ameyibɔ la nɔ anyi ɖe mashini la gbɔ yevua nɔ atsiter ɖe egbɔ. Wo katã woɖu kuku ʋi. yevua ƒe awu nye amedede blu

Ame hatsotso aɖewo le teƒe aɖe, kplɔwo le teƒea, agbalẽwo le kplɔ̃awo dzi, ame hatsotso akpa gãtɔ nɔ anyi ɖe kplɔ̃a ŋu ke ɖewo le tsitre.

Agblemenuku vovovowo le afi sia kutu, atɔtɔ, tomatos kple bubuawo. Nyɔnu eve aɖewo tɔ ɖe nuawo gbɔ, ɖeka do awu yibɔ eye ɖeka do awu blu.

Ŋutsu ɖeka kple ɖevi etɔ̃ aɖewo le nane wɔm. Ŋutsua bɔbɔbnɔ anyi ke ɖeviawo le tsitre. Ɖeviawo le nanewo ɖe asi. Ɖevia ɖeka ƒe awu nye amadede blu. Nuwo le wo gbɔ le ekplɔ dzi fuu.

Ame aɖewo le teƒe aɖe, nyɔnuwo kple ŋutsu. Nyɔnuawo dometɔ dzraɖo abe tugbewofia eye wòwu abɔ ɖe dzi. Nyɔnua velia lé nane ɖe asi eye ŋutsua tɔ ɖe wo megbe.

Ŋutsu eve aɖewo le xɔme, ɖeka bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Etsɔ nu ʋɛ̃ aɖe gba ɖe kɔme, ɖeka le tsitre ɖe egbɔ. Etsɔ matsin aɖe ɖo eƒe ta dzi.

Ame eve aɖewo bubɔnɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋu, agbalẽ yike ƒe amadede nye aŋutiɖiɖiwo le ekplɔ̃ a dzi fũu, ameawo le nuŋlɔm ɖe agbalẽa dzi. Amehatsotso aɖe le tsitre ɖe wo ŋkume.

Amea ɖewo le nuɖukplɔ aɖe ŋu, agba vovovowo le kplɔa dzi eye nuɖuɖuwo le wo me. Ɖevi aɖe ka nuɖuɖu eye wòkɔ le nume dem na ŋutsu aɖe. Ŋutsua ɖɔ gaŋkui.